Barumsa jechuun wantoota gara garaa irratti odeeffannoo yookaan beekumsa argachuu jechuudha. Fakkeenyaaf barumsi barumsa mana barnootaa irraa argannu ta'a, barsiisota irraa waantota beeknu ta'a, gaazexoota gara garaa irraatii, TV dhaan, raadiyoodhaan, waanta hin dhageenye, waanta asiin dura hin beekne tokko beekuu yookiin argachuu jechuudha.

Hawaasa jechuun namoota gara garaa yokkaan namoota hedduurraa kan ijaarramu ta'ee kan aadaafi duudhaa waloo kan qabanidha. Maatinimmoo haadhaafi abbaa irraa kaasee hanga ijoollee isaaniifi firoottan isaanii walitti qabee maatii jedhama.

Beeksisa jechuun wanta haaraa jiru tokko yookiin odeeffannoo jiru karaa ittiin hawwaasaaf dabarsinuudha. Beeksisni karaa hedduudhaan darbuu danda'a. Karaa Raadiyoo, Televiziyoonaan, gaazexaadhaan wantoota kana fakkaataniin darba.

Barreeffama jechuun kan namoota garaagaraa beektota ta'aniin barreeffaman nama waa barsiisu yoo ta'u, matseetii yookaan immoo gaazexaawwan immoo odeeffannoo haaraa uummata biraan gahuuf kan fayyadamudha.

Hawaasa jechuun namoota garaagaraa iddoo tokkotti waliin jiraatanii fi aadaa waliin jiraatan yemmuu ta'u, maatii namoota dhiigaan walitti dhufeenya qabanii fi naannoo tokko keessa yookiin mana tokko keessa jiraatanidha.